melese tukke keettan issi tukkee laatammaanne ishshashu bira ekkiyo gishaassi issi yelaga na'ay laatammaanne ishshashu bira immidi issi tukkiya uyyidi heezzu saatiya uttidi wayfaa xaqqamettidi yes.